Ikirasi kinini cane basanzwe bagiriramwo amanama hari intebe zifise n'amabara atandukanye ku bitambara bisa n'umuhondo n'ibindi hejuru amatara aba ariko araka ku mpome hasize amabara atandukanye harimwo n'ayera n'ibicapo bigaragaza amashamba ari mu biti.

Akuma akunze kudandaza ku isoko ryo kumusaga gafisi baragieaburani zisa n'ubururu karavuza indirimbo yo wakuguruye kavuga neza cyane ayo bo bo bakadandaje bakadandaza amahera atarenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajanani na mirongo ine n'umunani y'amarundi.

Ububiko bwiza kandi bunini bw'ibitabo, basanzwe basomeramwo, abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, biragerekeranye kandi ni vyishi cane, bifise n'ico bivuze vyinshi, hari ibivuga mu kirundi, mu giswahiri, mu congereza, kandi uwushaka gusoma atanga amahera ibihumbi bine.

Ishuri ryo mu Kamenge, ryubakishije neza kandi risanzwe ryakira abanyeshuri kuva mu w'indwi gushika mu w'icenda, rifise uburaro bwiza kandi bunini, hariyo ibitanda, iyo abanyeshuri bavuye kwiga, baca bagenda kuryama bahejeje gufungura.

Aho basanzwe bogera abanyeshuri iyo izuba ryabaye ryishi hari ibara rigomba gusa n'umuhondo ku mpome n'ahandi hera imiringoti itwara amazi yirabura kandi aho bugururira amazi naho hasa neza cane ariko hasi ho hasa nabi.

Ubukoresha bufise amabari asa n'ubururu aya sa nagahamaya sa n'umuhondo bakunda gukoresha kugira ngo atwaremwo ibitabo abanyeshuri bagitangura umwaka wa mbere w'ishuri rya kaminutsa mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi ku mutanga.

Aho basanzwe bitegurira abana bafise imyaka itanu mu kwimenyeza ngo bazoje mu wa mbere bamenye amabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo ayasa n'agahama ayasa n'ubururu kandi beshi muri bo barazi ku bitandukanya hari n'ibikinisho bakoresha kugira ngo barye umunyenga.

Aho basanzwe bategurira ikibazo ca leta abanyeshuri baho bakunda ku hazana amakaramu meshi kandi afise n'amabara atandukanye harimwo ayibiti ayasa n'agahama ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatsi rutoto ayasa n'ubururu ari mu wo ndoba nyishi kandi barayakoresha ivyo gucapa no kwandika.

Impunzu zifise amabara atandukanye, ayasa n,agahama ,ayasa n'umuhondo, ayasa n'urwatsi rutoto ni ryera, bazidandaza kw'isoko yo mu Kanyosha ,kandi zigugwa amahera ashika ku bihumbi cumi na bine n'amajana atanu na mirongo umunani.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gutunganya indirimbo mu gisagara ca Bujumbura icuma basanzwe bakoresha mu kuzivanga vanga kirakije amabara atandukanye kuko gifise n'ibara ryera n'ahandi hirabura kuko Kabura ariwe muhinga mu ku gikoresha.

Kuri kaminuza nkuru y'urwanda aho basanzwe batangira impamyabushobozi hari impuzu bambara abanyeshuri baje gutora impamyabushobozi zabo ifise ibara ryirabura kandi hariko n'agatambara gafise ibendera ry'u rwanda.

Mu kirasi kinini cane, cigamwo abana bo mu w'icenda kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga, mu gisagara ca Bujumbura, hari intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo, abanyeshuri bahasize ibitabo vyabo, kuko bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu.

Ikirasi kinini kandi ciza, cubatswe mu buhinga bwa none, ku mpome hasanzwe hasize amabara, harimwo n'ayagomba gusa n'umuhondo, kandi abanyeshuri kw'iryo shuri barararaho kuko benshi bafise uburaro; baza gutaha haheze amezi atatu.

Ibikoresho, bakoresha mu gucapa, bifise amabara, atandukanye, kandi bisongoye; harimwo ibisa n'umuhondo, ibisa n'agahama, ivyirabura, n'ibisa n'uburu; Kagabo we yarabiguze, kugira ngo, azoze aracapa, ibintu bisa neza.

ingazi ziduga iyindi ikamanuka zisa neza cane abanyeshuri bakunda gukora iyo bariko barurira mu vyo kubaka amazu canke gushira itsinga hejuru ku matara iyo vyagenze nabi, barakunda no kuzigura amahera atarenga ibihumbi umunani.

Uruhande abana bari munsi y'imyaka itanu bariko bariga ivyo kwimenyereza mw'ishuri ry'intango hari amabara meshi akozwe kundome A na B na C na D kubandanya kuko bifise n'ibara risa n'urwatsi rutoto risa n'ubururu nayasa n'agahama.

Aha kuri kaminuza nkuru yo mu Gitozo mu gisagara ca Rumunge isanzwe ifise aho abanyeshuri bigira ivyo gusona impuzu ariko no kubaza ibiti hari ako bakoresha mu guca imirongo no mu gukata ivyuma gafise amabara atandukanye ayasa n'umuhondo ayasa ,n'ubururu n'ayandi agomba gusa n'agahama.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaguru kiriko n'impuzu abakinyi bakunda kwambara harimwo ikabutura n'agapira bisa nk'ibigomba kwera ariko bifise n'utubaratwishi dutandukanye bigurwa amahera atarenga ibihumbi icumi na bine n'amajana tanu na mirongo itanu n'umunani.

Kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Carama mu gisagara ca Bujumbora risanzwe rifise ububiko bunini kandi bwubatse neza cane harimwo n'ibitabo vy'ubwoko bwishi hanasize n'amabara atandukanye ayagomba gusa n'agahama ayasa n'umuhondo hejuru ku mpome hasize n'amabara yera.

Aho abana basanzwe bimenyerereza hari amabara atandukanye n'imipira bakina n'ibikinisho vyishi bifise amabara asa n'agahama ayasa n'umuhondo ayasa n'urwasi rutoto ayasa n'ubururu nayirabura.

Ku kibuga ciza cane cakira abakinyi bakina umupira w'amaguru hasi hasanzwe hasize isima hanaciye n'imirongo igomba gusa n'umuhondo hirya no hino hari biti birebire bitanga umuyaga harimvo n'ivyi mikaratusi.

Ikirasi kinini kandi ciza, cigiramwo abana bo mu w'icenda, harimwo intebe zikozwe mu biti mw'ishuri; ku ruhande mu furuka, ibitabo vyinshi bihamanitse, abanyeshuri bakoresha mu kwigiramwo; imbere aho basanzwe bandika, hasize ibara ryirabura.

Ishuri ryiza cane ryo mu Carama, risanzwe rifise n'uburaro, ku mpome hasize ibara risa n'urwatsi rutoto, hasi hasize ibara ryera, imbere harimwo n'ibitanda abanyeshuri bararako, biriko n'imatera imwe musi iyindi hejuru, hamwe hanashashe n'amashuka asa n'agahama, ahandi agomba kwera.

Ico basanzwe batereka ko, amatara imbere y'ishuri ry'isumbuye ryo mu kamenge, iyo abanyeshuri bahejeje kwiga baratsa amatara, kugira ngo imibu ntibe myinshi mw'ishuri iyo baje kwiga irakunda kubarya itara baratsa rihagatse hasi, ku kantu kagomba gusa n'umuhondo.

Aho basanzwe bigishiriza abana bari munsi y'imyaka itanu, biga mu mwaka wa kabiri, kugira ngo bashobore gutandukanya indome zitandukanye, ata n'imwe ivuyemwo; zisa n'agahama izindi zirirabura, izindi zigomba gusa n'urwatsi rutoto, n'izindi nyinshi.

Ikirasi kinini cane aho basanzwe basomera ibitabo kw'shuri ryisumbeye ryo ku Musaga ku mpome hamanitse ibipapuro vyishi vyerekana amategeko yo murico gisare basomeramwo hari bitabo vy'ikirundi vy'igiswahi n'ivyigifaransa

Impuzu zidandazwa na Kabura, zifise ibara ryirabura, irisa n'agahama n'irigomba gusa n'umuhondo, n’akera, kuko azigurisha amahera atari hejuru y'ibihumbi cumi na bibiri n'amajana atanu na mirongo ine n'umunani y'amarundi.

Ku kibuga kinini kandi ciza c'umupira w'amaboko co mu kamenge abakinyi bariko barakina kuko umupira waduze ugira ukoroke hirya yaho hari ibiti vy'ibigazi bifise amababi maniniya kandi asa n'urwatsi rutoto.

Ikibuga gisa n'urwatsi rutoto ciza cane, gifise utwatsi twinshi kandi bakinirako umupira w'amaguru, abahungu n'abakobwa bariko barakina, bambaye impuzu zifise amabara atandukanye, hirya no hino hari ibiti birebire ivy'amavoka n'ivy'imyembe.

Inzu nziza cane isanzwe ifise ubudandarizo bunini n'ahandi hantu bararamwo ingenzi zivuye mu mihingo itandukanye imbere yaho hari aho basanzwe bicara bariko bararaba umupira hari udutebe kandi hasanzwe haciye n'imirongo ifise ibara risa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri beza kandi basanzwe biga icirwa co kwinonura imitsi bamwe muribo bambaye impuzu zisa n'agahama bari mw'ishuri bariko barakwirikirana ku kibuga c'umupira w'amaguru gisize isima umwisha wabo Kabura ariko arabasigurira neza uko uwo mu kino usanzwe ukinwa.

Udukoresho ,bakoresha iyo bariko baracapa, ku mpapuro zera ,harimwo ako bakoresha mu gufuta, mu gusongora, bufise n'amabara atandukanye ,isa n'iryera, risa n'ubururu, kandi Ubwishi muribwo ,abanyeshuri bo mu wagatanu, barakunda ku bukoresha.

Ikibaza kinini gisaneza kiremwa n'amashurwe menshi, kandi cubakiye mu buhinga bwa none abanyeshuri bo mucanuzo barakunda kubatemberera kugira ngo bashobore kwimotereza uwumote bw'ayo mashurwe ari mu bigopo birimwo amazi.

Ibikoresho bitandukanye bidandazwa kw'isoko mu kumusaga harimwo amakaramo, ibitabo, n'ivyo bakoresha mu kumviza indirimbo zitandukanye hari nako bakoresha mu guca umurongo byishimuribyo barabigura ayatarenga ibihumbi bitatu amajanane na mirongine.

Ibiharuzo bakunda guharuza iyo bariko bararaba umuyagankuba. Gifise amabara irabura ayasa n'umuhondo n'aasa n'agahama n'akagozi gasa n'agahama kuko gisanzwe k'intakije bariko baragikoresha.

Ishuri ryisumbuye, ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Gitega, risanzwe ryubatswe neza; mu mwaka wa kabiri, abana b'aho bagiye mu karuhuko; ariko mw'ishuri, hari intebe, zubakishije ibiti, zitonze ku murongo; hasi hasize isima.

Mu kirasi co mu nyagasasa mu ntara ya Bururi cubakeshije amatafari ku mpome hasize amabara yera imbere hari ikibaho cirabura hari n'intebe z'ibiti zitondekeshije umurongo mw'ishuri hasi hasanzwe hasize isima.

Aho basanzwe babika impuzu abanyeshure biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Rutana hari n'imatera baryamako kuko hari uburaro bwinshi hari impuzu nyinshi zifise n'amabara atandukanye kandi hasi hasanzwe hasize isima abanyeshure nta numwe aryamye kuko bagiye kwiga.

Ikibato kabura romu kugura kugira ngo azogikore agiye gukora ibarabara ryayiguze amahera atarenga ibihumbi cumi na bine n'amajanane na mirongo itanu n'umunani agipfungisha imigozi miremire, kandi myiza.

Umupira bakunda gukina iyo barikorakina umupira w'amaboko usibara ry'ubururu irisa n'umuhondo n'ibindi vyandiko vyandikishije ibara ryera, kandi abahungu barakunda gukinisha uwo mupira cane cane abo Kumutanga.

Uburaro bw'abanyeshure bufise ibitanda, kimwe hasi ikindi hejuru, kandi hariko n'ama matera, ariko ku mpomi haho hasanzwe hasize amabara yera cokimwe no hejuru. Abanyeshure nta numwe aryamye kuko ari umwanya wo kwiga.

Ikibanza kinini cigiramwo abana bo mu mwaka w'indwi kandi kitagiramwo intebe nimwe yavunitse kuko izini zose zitondekeshese h'umurongo hasi hakozwe mu isima abantu nabo bagiye mu karuhuko k'iminota mirongo ibiri n'itanu.

Ivyuma abahinga mu kubaka bakunda gukoresha mu kugurura ibindi vyubuguruza imisumari ibyo bafyondesha kumanura no gusunika birimwo n'abafise amabara agomba gusa n'agahama kandi bifitse n'amenyo inyuma.

Utuntu tumanitse ku ruhompe abana bo mu wa kabiri mu vyo kubimenyeretsa bari munsi imyaka itanu bakunda gukoresha kuri a batandukanye amabara turatondetse kuko tufise n'amabara atandukanye ayasanagahma ayasa n'umuhondo ayasan' ubururu n'ayasa n’urwatsi rubisi n’ayandi, ibihariro ni kuva kuri rimwe gushika kw' icumi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ariko ku ruhande basanzwe bakinira n'umupira w'amaguru ahandi bahaca bariko barasiganwa hasize amabara asa n'agahama n'imirongo iciyemwo yera uruzitiro rwaho rukoresheje insinga kandi hari biti birebire vyatsa amatara ico kibuga kiripo twazidutse nubwatsirutoto gikikujwe n'ibiti binini binini.

Ibikoresho abanyeshuri bakoresha harimwo ibitabo bifise amabara atandukanye ayasan'ubururu ayasanagahama ayasa n'umuhondo ayasa n'urwatsi rutoto ayirabura biradandazwa ku isoko ryo kumusaga amahera atarenga bitanu.

Itara ririko riraka urumuri risa neza cane kandi basanzwe bashiramwo amazi kugirango rizime hirya yaho hari inzu zubatse n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru hasi yaho riteretse hasanzwe hari isima.

Uburaro bw'ishure ryo mu kamenge mu gisagara ca bujumbura harara abahungu n'abakobwa ibitanda barara ko kimwe hasi ikindi kiriye hejuru hariko imatera kandi amashuka bararako asanzwe ashashe hirya no hino impome zisize amabara yera.

Aho basanzwe bategurira imfungurwa mu kigo c'abanyeshure co ku Mutanga, hari intebe n'imeza kandi hasi hasanzwe hasize isima, ku mpome hasize amabara yera, hari n'indobo bashiramwo ibikoresho.

Utwuma bakoresha, mu gupima amazi, canke imiti, iyo bagire bayitere, abagwayi, bivuza ku bitaro vyisumbuye, vyo mu Kibimba; hariko ibiharuro, kuko badashobora kurenza, aho ibipimo, bisanzwe bigarukira.

Abanyeshuri basanzwe biga mu gisata c'ubuganga, ariko barakurikira bambaye imozu zera kufansekushika hejuru, kandi abigisha babo babiri, ariko barabigisha uko imiti ikora ikoranyi, kuko barabizi neza cane.

Ikirasi kinini cane, basanzwe babikamwo ibitabo kw'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga, harimwo n'ivyo bakoresha abarimu n'ivyo abanyeshuri bakoresha, kugira ngo bategure ivyigwa neza, hejuru haramanitse n'akamatera, kandi hasanzwe hubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru.

Ku bubiko bukuru bw'ibitabo, aho basanzwe basomera ibitabo abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu kigo co ku Mutanga; iyo umuntu akeneye gusoma aragenda agatora, hari ibitabo vyishi bifise n'ubwoko butandukanye, ivy'ikirundi, igiswahiri, igifaransa n'icongereza.

Ububiko bunini bw'ibitabo vyo mu Kamenge, bisa neza cane kandi n'aho bubatse hari n'amabara asa n'umuhondo, ayera, hejuru amatara ariho kandi azimije, imeza bicarako bariko barasoma, hasi naho hasanzwe hasize isima.

Aho bababika ibikoresho harimwo nk'ibitabo bitandukanye vy'umwigisha yitwa kabura w'inyagasasa arakunda gusoma kimwe kimwe ku kindi kugira ngo atore uruhara ruraho kugira ngo ibintu bive mu nzu.

Ikibanza kinini kandi ciza kibikwamwo ibikoresho vy'abanyeshuri biga mu Kirundo mu ntara yisumbuye bamwe muribo barakunda gusoma ivyikirundi, ivyigiswahiri, ivy'icongereza n'ivyigifaransa kuko harimwo n'ivyakahise ku Burundi

Kw'shuri ry'intango ryigisha abana barimusi y'imyaka itanu gutandukanya amabara n'indome uko zisa zifise amabara asa n'umuhondo ayasana n'urwatsi rutoto ayasa n'agahama harimwo n'ibiharuro kandi beshi muri bo basigaye bazi ku bisoma.

Ibikoresho bitandukanye harimwo amakaramu z'ibiti nizo guca imirongo ziri ku meza y'umwigisha mu Kamenge ikozwe mu biti iruhande yaho hari ibitabo n'utundi dukoresho bakoresha mu gufuta harimwo akirabura agasa n'umuhondo n'ibindi.

Ibikoresho bitandukanye, abanyeshuri batwaramwo ibikoresho vyabo kuko bisa neza cane, kugira ngo ntibitakare, kubwo ubusoma busanzwe bumenyerewe kuri iryo shuri, benshi barakunda guta amakaramu yabo kuko batagira aho bayabika; Gakobwa we yaciye azana ibikoresho adandaza.

Aho basanzwe bimenyereza abana bariko biga gutambuka bafise imyaka irimusi y'itanu hari amabara meshi atandukanye ayasa n'ubururu ayasa n'agahama irisa n'umuhondo n'irigomba gusa n'urwatsi rutoto kandi hasi hasanzwe haru twatsi twiza kandi dusa neza.

Ikirasi kinini kirimwo intebe z'ibiti abanyeshuri bigiramwo hariho ibitabo bitandukanye bigerekeranye ku meza kandi bamwe bari mw'ishuri inyuma hari ikibaho cirabura candiseko ahandi bahejeje gukora ikibazo baratashe.

Mu kirasi kinini kandi ciza cigirawo abana b'umwaka w'umunani b'inyagasasa mu ntara yabururi harimwo intebe zikozwe mu biti zitondekesheje umurongo nta munyeshure n'umwe ahari hasi hasizi ibara risa nagahama ariko ku mpome hasizibara ryera.

Ishuri ryigisha abanyeshuri vyo kwimenyereza abana barimusi y'imyaka cumi n'itanu ,aho basanzwe babika ibikoresho hari nudukinisho abanyeshuri bakunda kwikoresha ,dufise n'amabara atandukanye, ayasan urwatsi rutoto ,yasa n'umuhondo ,nivyuma bakoresha mu guterateranya ibitabo.

Kw'ishure ry'inyamugerera mu ntara yabubaza yubatse mu banyagihugu cikuzwe n'imirima y'ibitoki n'ibikatsi n'imyumbati iruhande yaho hariho ahantu bahora babwira ibombo ry'amazi ariko yamaze gukama atamazi aherutse kuza.

Ibikinisho bitandukanye biri imbere y'ishuri ry'intango ryo mu kamenge ryigirako abana bari munsi y'imyaka itanu kandi basanzwe bakora imyimenyeretso kugirango babone umwimbu mwiza kandi bazomenye no kugira umuco bazobwira abandi bagenzi babo.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kagongo mu ntara ya Cibitoki ryubatswe neza cane kandi rifise ikibaho cirabura handitseko ibiharuro bibiri guteranya bingana mirongo ibiri na bibiri uca wutsuza kandi abanyeshuri bariko barabikora.

Ishuri ryubakishije amatafari meza cane, rifise ikirasi kinini cigiramwo abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda, ku madirisha hariko ibiyo kandi risakaje amabati; abana b'aho barakunda gutora ikibazo ca leta, kugira ngo baronke umwimbu uhagije kandi wishimishije.

Ishuri ryiza kandi rirerire, ryubatswe mu buhinga bwa none, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru; aho basanzwe babika ibikoresho vy'abigisha, kuko hugaye ahandi hari ikintu batereramwo umwanda utandukanye, bakawuta iyo batashe.

Ishyuri ryiza cane ryubatse mu buhinda bwa none risize n'amabara meshi kandi atandukanye ayasa n'umuhondo ayasa n'agahama ayagomba gusa n'urwats rutoto ku madisha hari n'amashurwe imbere n'ibiti birebire vy'imyembe n'ivyamavuka.

Ishuri bifise ikibuga ciza, kandi kirekirekirikwo mutwatsi dusan' urwatsi rutoto, ariko ibiti bishise amababi menshi, kandi meza rikikujwe n'inyubakozubakishishe amatafari meza, kandi masa neza cane, kuko abanyishuri bakunda kuyatembagarako.

Aho basanzwe bigira, abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'uburundi, abiga mu vyo gucapa, barafise amakaramu menshi y'ibiti, kandi yandika n'ibitandukanye ari ku meza, harimwo ayasa n'agahama, ayasa n'umuhondo, n'ayandi.

kw’ishuri ry'isumbuye ry’inyamugerera mu ntara ya Gitega ryubatswe neza cane, ku bihome hasize amabara atandukanye hirya no hino rikikujwe n'ibiti birebire bitanga akayaga harimwo n'ivy'imikaratusi, kandi mbere hari ikibuga c'umupira w'amaboko.

Kw'ishuri ry'inyagasasa rifise ibirasi bine vyubakishije amatafari kuvahasushika hejuru, kandi risanzwe bisakaje amabati abanyeshuri bahiga bambara impuzu zera ni zirabura baratonze ku murongo, kuko ibendera ry'uburundi ririkwa riraduga rifise amabara sa n'agahama irisa n'urwatsi rua toto ni ryera hama inyenyerizi itatu hagati abanyeshuri babiri bariko baraariduza rimwe ry'uburundi n'irindi ry'ugumwe bwafrika y'ubuseruko.

Uruhande runini, rukikujwe n'imikaratusi myinshi kandi miremire, iruhande y'ishuri ryo mu Kamenge, rifise aho bubatse amazi aza arashikira, kandi iryo shuri risanzwe risakaje amabati meza kandi yera, ryubakishije n'amatafari.

Ishuri rinini ryo mu Kamenge rifise ikibuga kininiya cane kiriko n'ibiti vyishi bifise n'amababi n'amashami maremare gikunda gutanga akayaga iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru kandi risa neza.

Haba asanzwe bamarika amazina y'abanyeshuri kugira ngo bazebarisoma iyohagizeg kubura uwuramukiwe akubure amaritse ku rupapuro runini rurerure umbanitse ku ruhome, kandi rwandikishije n'ikaramu yirabura kuva ku wa mbere gushika ku wanyu.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'i Nyamugerera, mu ntara ya Gitega, ahasanzwe hari ubwogero abanyeshuri bogeramwo, hari imiryango isize ibara risa n'ubururu, kandi hirya y'aho hari ibiti bifise amababi asa n'urwatsi rutoto.

Abana biga mumwaka wa kabiri ivyo gushushanya bariko barashushanya bakoresheje amabara atandukanye hari bumaze gucapa umuntu kandi bakoresha ikaramu z'ibiti gakobwa we yambaye umupira usa nagahama nakabutura kandi bariko bacapira ku mpapuro zera.

Ibikoresho bitandukanye harimwo impuzu n'ibindi bisanzwe bicafye ku rupapuro umuntu abikeneye arashobora kubironka ku mahera atarenga ibihumbi umunani n'amajana ane n'amirongo itanu y'amarundi kuko birazimbutse cane nta numwe adakunze kubigura.

Ku ishuri rifise intebe nziza zikozwe mu biti zitondekeshejwe umurongo mu mwaka w'icenda bagiye mu karuhuko k'iminota cumi n'itanu kuko umwigisha wabo yababwiyeko baca bakora ikibazo bavuyeyo rero bagiye no kucitegurira kuko bagire baronke umwimbu mwiza kandi uhagije.

Kw'ishure ryisumbaye ryo mu kagongo mu ntara ya rumonge risa neza cane kandi ifise hirya no hino ibiti birebire vy'amavoka n'imikaratusi hirya yaho hari inzu z'abanyagihugu basanzwe babamwo abana bahiga.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyikiganga kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu kigo co mu Kamenge bariko barabereka urugezo bagezaho kugira ngo bashobore gutera umuti umuntu canke amaraso aho hari ibara risa n'agahama, ibara risa n'urwatsi rutoto, ibara risa n'umuhondo.

kw’ishuri ryiza cane ry'inyagasasa mu ntara ya Bururi rikozwe hirya no hino hakikujwe amatafari, kandi imbere mw’ishuri hari intebe z'ibiti zitondekesheje umurongo, hasi naho hakaba hasize isima ku bihome hari nibara rigomba kwera rimanitse.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi, mu gisata c'ubuhinga ku Mutanga, bariko bariga kandi intebe bicarako zikozwe mu biti; harimwo abahungu n'abakobwa, imbere y'abo hasize n'ibara risa n'agahama, ibisaho batekeramwo ibikoresho benshi muri bo birirabura.

Ikirasi kinini kandi ciza cane, kirimwo intebe nyinshi zikozwe mu biti, ata n'umwe ari mw'ishuri mu banyeshuri, kuko bagiye mu karuhuko; ku mpome hasanzwe hasize amabara yera, ku madirisha nta kintu na kimwe kiriko, haretse ibiyo.

Ishuri rinini cane ryo mu Cankutzo ryubakishije amatafari risanzwe risize n'amarangi asa n'umuhondo ayasa n'ubururu kandi hejuru rirafise ibiti binini bitanga akayaga n'amashurwe ikibuga caho gitanga abakinyi banini kandi beza.

Kw’ishuri ryiza cane, ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, aho abanyeshuri biga ibiharuro mu mwaka wa kabiri, hugaje umuryango wera kandi hasa neza cane, ariko bamaze gutaha, imbere y'aho hasize n'isima.

Ishuri giza cane tyubatswe neza, kandi ruhande iy'ibarabara ifise n'amababi menshi, kandi maremare yerekana ukwo abanyeshuri bagiye barakwikirana ivyirwa bahawe n'abo inyishuri babo, kuko n'abigisha babo batazi ivyo bintu iyo babikuye.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Carama mu gisagara ca Bujumbura, rifise uruzitiro gwubakishije amatafari ,ariko ku bw'injiriro hasize ibara risa n'urwatsi rutoto ,abanyeshuri batatu bariko barinjira ,kandi imbere hari ibiti birebire vy'ivyamwa bitanga akayaga keza.

Kabura n'umunyeshuri asanzwe yiga kw'ishuri ryisumbuye ryi Nyanzarake mu ntara ya Rumonge yakoze ikibazo akorera mu bitabo cokimwe n'abandi ariko ahari aciye gusoma igitabo cigisha ivyo kubana n'abandi kuko vyamunaniye cane kwihanganira mugenzi we.

Kw'ishuri rinini cane ryiza ryi Ngozi ryakira abanyeshuri beshi ryubatswe ku buhinga bwa none kandi rihurumbirwa cane risakaje n'amabati uruzitiro rwayo rusanzwe rwubakishije intsinga zisize amabara yera.

Kw'shuri rinini cane ry'i Ngozi rikikujwe n'ibiti vyinshi kandi bifise amababi meza bitanga akayaga keza bituma abanyeshuri baho bagira impwemu zimeze neza kubera ko bibarinda kugwara, kandi yubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, imbere yaho hari ibendera ry'Uburundi ifise amabara yera, ayasa n'urwatsi rutoto n'inyenyeri zitatu hagati, n'ibara risa n'agahama.

Kw'ishuri ryubakishije amatafari kumvasi gushika hejuru, ryo mu kirundo mu gisagara hagati risanzwe rimanitse ko ku kirasi co mu wicenda urupapuro ruriko ibicapo bitandukanye, harimwo ikiganza c'abantu ,ariko kimeze ugutandukanye.

Abanyeshuri biga mumwaka w'icenda bariko barasubiramwo ibiharuro, kuko mwigisha wabo ariko arabasigurira ,bambariye impuzu zitandukanye, kandi kibaho bandikako, kirirabura imbere ku ruhome hasize n'amabara yera.

Kw'ishuri ry'intango ryi Nyagasasa ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri baho basanzwe biga mu mwaka w'icenda ikirasi bigiramwo kirimwo intebe zikozwe mu biti hasi hari isima kuko abanyeshuri barakunda kuhakoropa n'amazi.

Shuri rine ni ryo mu w gatandatu risakaje yamabati rifashwe n'imbaho zikozwe mu biti, kandi ku rubaho rwirabura sanzwe handitseko abanyeshuri iyo bavuze barakunda kubakubita igiti, kuko bagora umwigisha wabo.

Kw'ishuri ryiza yo mu kinanira cubasuku buhinga bwa none ryubakishise amatafari ariko mw'ishuri imbere hasanzwe hasize isima intebe y'abanyeshuri bicarako zikozwe mu biti imbere hari kibaho cirabura is n'ivu kuko abanyeshuri bagiye mu karuhuko.

Igitabo ca Gakobwa, kiri ku meza, kuko gifise, n'amabara menshi; harimwo ayirabura, irisa n'agahama, irisa n'umuhondo, irisa n'ubururu, n'irisa n'urwatsi rubisi; kandi aragikoresha, iyo avuye kw'ishuri, kuko akunda kucandikamwo, utuntu twiwe.

Ku'rishura igiza ry'umucankuzo, kandi risize n'amabana ameza, ariko risanzwe ryobakishije amatafari kumome yaciye umurongo mur muneje n'amadisha usize ibara gera idisha rimwe riruguruye, kandi rirazira.

Ishuri ryo mu Kabezi mu gisagara ca Bujumbura ryubatse hafi y'uruzi ariko ryubakishije amatafari kuvasi gushika hejuru imbere yaho hasize isima hirya no hino hari biti birebire bifise utubabi harimwo n'ivyimikaratusi.

Kw'ishuri ryo mu kinindo bica iruhande y'ibarabara ryirabura abanyeshuri babiri bariko baragenda imbere yaho hari inzu nini batandarizamwo ibikoresho harimwo n'amadirisha asize ibara risa n'uburu ahandi zubatswe n'amatafari.

Uburaro bw'abanyeshuri bwiza, kandi burebure bushashikwa n'amashukwa asa amwe yera ku momeho hasize amabara atandukanye harimo na yera, kuko hejuru ho amatara ntari akaneza.

Impuzu zibiri zisanzwe zidandazwa harimwo iyifise ibara ryirabura n'iryera, n'iyindi ifise uturongo twirabura igurwa amahera ibihumbi umunani n'amajana ane na mirongo itanu n'abiri y'amarundi, zidandarizwa mu kanyosha.

Kirasi co mw ikenda asanzuhigira abana biga vy'ubuhinga nta munyeshuri numwe hasigaye intebe zipanze mw'ishuri, kandi basize n'ibikoresha mu ntebe zikozwe mu biti nta n'umwe aza kugaruka hadaheze iminota mirongo ibiri.

Abana bize ku ishuri ry'intango ryo mu rufumera mu gisagara cya bucumbura baratashe bambaye umwambaro w'ishuri aho bagetse hari insu z'abanyagihugu imbere yaho ibiti bicako umuyaga nkuba n'ibindi biriko amababi meza kandi atota haye n'amatsu menshi y'ubudandarizo.

Abahinga mu bushakashatsi bariko barakwikiranira hamwe ku kibuga c'umupira w'amaguru uri inyanza rake aho hari n'indobo bafise nyinshi hari n'ibiti birebere vy'ibigazi iruhande hari n'amashuri bakishise amatafari.

Abanyeshuri biga mu Cankuzo bariko bariga abo mu mwaka wa gatanu bafise ikaramu z'igiti impapuro imbere ubusongozo ivyo bakoresha mu gufuta kandi bifise n'amabara atandukanye mu kigopo kinini biruzuye haribifise amabara y'ubururu amabara yubwatsi rutoto nayasa n'umuhondo

Ikibanza kinini basanze bagirira ko imyitagaduro ,gifise n'ibibanza binini hariko no twatsi dusa n'u rwatsi rutoto, habarira uruvuma abana bakiri batoya ,hafise imiguzi 'imiremire kandi hubakishije n'inyubako nziza zisaneza.

Ibikoresho vyinshi, kandi bitandukanye kabura akunda gukoresha iyo, ariko aracapa bikumeza bifise n'amabara atandukanye harimwo amavuta n'amakaramu y'ibiti arabikoresha n'i yo, ariko arasiga inzara.

Ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaza ryubatswe neza cane ku mpome risize amabara atandukanye harimwo ayasa n'umuhondo n'ayirabura kandi hasi hasazwe hasize isima kuko imbere y'ishuri hari biti binini vy'imyembe n'amavoka hari n'utwasi dusa n'urwatsi rutoto

Abanyeshuri umucanka uzobiga kw'ishuri igisumbuye ryaho nyene isanzwe rifise intebe n'imeza zisize amabara atandukanye, kandi zikozwe mu biti bararya urwatsi rutotoye ,bararya umondi ,bararya ubururu n'intebe na zo nuko nyene mbega birakundako bazikura mw'ishuri eka.

Mu kirasi gisumbuye c'umucanguzo mu ntara yagitega gisanzwe gisa neza cane, ariko imbere ya mishuri harimo intebe zibiti n'imeza kwicarako, kandi ikompome asize amabara atandukana.

Ako bakoresha mu gusoma amasaha gafise ibararyirabura, ariko ku kiyeho hagasanzwe hari ko haraka bari isaha cumi n'iminota mirongitanu n'umunani n'ibindi birengako ku ruhande, kuko barakunda gusoma isaha.

Ishuri rinini cane rifise ibirasi bitatu, mu w'icenda, mu w'indwi no mu w'umunani, kandi rifise amabara atandukanye, imbere hari amashurwe n'utwatsi dusa neza n'urwatsi rutoto, abanyeshuri benshi barakunda kwimotereza ayo mashurwe, kandi utwo twatsi barakunda kutwirabira.

Ishure ryiza kandi rirerire ryubakishije amatafari asa neza kandi risakaje n'amabati, umugozi mwiza wera abanyeshure basanzwe bamanikako impuzu, ivyatsi bisa n'urwatsi rutoto kandi n'ibiti birebire bitanga akayaga kuri iryo shure.

Ikibanza kinini kandi ciza, gifise ibendera ry'uburundi, rirerere ririko rira hungabana ,hariko inyenyeri zisa na gahama, risa n'izindi kandi hagati n'agati hari ibara ryera, ibara ryagahama, ibara risa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri biga kwishuri nse polo ,baragiye gusenga imbere yabo batondetse umurongo ,bambaye impuzu zera ,n'amacipo asa nubururu ,kuko isengero basengiramwo nayo isize n'amabara atandukanye ,ayera ,ayasanagahama ,n'ayasa n'ubururu.

Ikibuga kinini kandi gifise amabara atandukanye, harimwo ayera n'ayasa n'umuhondo, bakinirako umupira w'amaboko, hirya no hino hari ibiti birebire n'imirima y'icayi, bituma abantu bakina babona akayaga kameze neza, kubera ko hari ibidukikije vyiza.

Abanyeshuri basanzwe biga kw'ishuri ryitiriwe umuco, mu gisagara ca Bujumbura, risa neza kandi cane, ryigisha abanyeshuri harimwo abahungu n'abakobwa, ku mpome haryo hasanzwe hasize amabara yera, hasi naho hari isima, benshi muri bo barakunda kubitora kandi bikagenda neza.

Aho umurongozi w'ishuri ryisumbuye ryo ku Musaga, asanzwe akorera, hari umuryango usa n'agahama ariko yasize yuguruye agahande gatoya, kandi yicara ku ntebe y'ibiti, imeza ikozwe iruhande y'aho hasize ibara risa n'agahama.

Ishengero rifise amabara meza kandi risa neza cane ibara ryera ibara risa n'ubururu ibara risa n'agahama abanyeshuri baratonze umurongo bagiye kwinjira kugirango basenge imisa yo mu gatondo hama bace baheze bagende mw'ishuri, bambaye impuzu zera n'izindi zisa n'ubururu amaja hasi.

Ishuri ryiza cane ry'i Ngozi, ryubatswe neza mu buhinga bwa none rigeretse kabiri, kandi ryubakishije amatafari, ata munyeshuri n'umwe akunze kuhatinya, kuko bakira neza abanyeshuri babo, bakabaha n'umwimbu uhagije, mu gihe bakoze neza.

Abanyeshure bigakwishire igisumbe ryo mu kampinge baratonze kw'ibendera bamwe muribo benshi bambaye impuzu zera n'ibindi kandi barakunda kuririmba indirimbo ihayagiza uburundi bwacu kuko bose barayizi.

Ishuri ryiza cane rifise ikibanza ciza co kuratira ijisho hariko amashurwe ibiti utuyira turengana ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru hirya no hino hari ibiti harimwo n'ivy'amabendera yu Burundi ibara ry'agahama ibara ryera ibara risa n'urwatsi rutoto.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Kinama beshi muribo babatumye abavyeyi kandi bari mu nama ku mpome ryiryo shuri hasize amabara yera umwigisha wabo ariko arasigurira abavyeyi uko umugambi wo kwiteza imbere kugirango abanyeshuri babone umwimbu uhagije umeze.

Akana k'agakobwa kiga mu mwaka w'icenda katashe muhira iwabo, ariko kariko karasubiramwo ibiharuro gafise imishatsi yirabura ,ariko arandikisha ikaramu ku ntebe y'igiti amasa nkuryamyeko ,kuko abavyeyi biwe bamaze kuryama aza gutaha ahejeje.

Kw'ishure ryiza cane ryitiriwe ukwikukira mu gisagara ca bucumbura ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere yaho kari giti kirekire kiriko ibendera ry'uburundi ifise amabara asa n'agahama ayera n'ayasanurwatsi rutoto.

Ikibuga kinini, kandi ciza c'umupira w'amagoro co mu kaminge gikinira ko abahungu n'abakobwa amashuri yabo asanzwe yafise n'amatafari, kandi hasize n'amabara agomba kwera hakikuswe n'ibiti birebire harimwubifise amababi n'ibifise ibindi bishami.

Abanyeshure bariko rakina umupira w'amaboko bamwe muri buharimo abahungu n'abandi b'abakobwa bamwe bambaye impuzu zisa nizirabura kandi zisa nagahama nundi yambaye isa n'ubururu bakikujwe n'ibiti birebire arimwe n'ivy'imikaratusi n'iby'amavuka bitanga akayaga kenshi kandi ikeza gahimbaye.

Ishure ryiza kandi rirerire ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, ku mpome hasanzwe hasize n'amabara yera ku mirongo ikika n'iyimanuka, imiringoti itwara amazi n'intsinga z'amatara zirengana zinjira indani mw'ishure.

Ingazi ziduga kw'ishuri ryisumbuye, ryo mu Gitaza mu gisagara ca Bujumbura, risanzwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risa neza cane; imbere hateye amashurwe n'ibiti birebire bitanga akayaga.

Abanyeshuri harimwo amahungu n'abakobwa, bambaye n'impuzu zidasa, bamwe zisa n'umuhondo, izindi zisa n'agahama n'izirabura, bavuye hasi baratashe, bariko bariga icigwa c'ibiharuro; intebe bicarako zisanzwe zikozwe mu biti, kandi barakunda kuvugana cane kuvyerekeye umwuga wabo.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitiriwe umuco, mu gisagara ca Bujumbura, abahungu n'abakobwa, bariko bariga kuko umwigisha wabo Kabura, ariko arabasigurira icigwa kimenyesha intara n'ibihugu; bamwe muri bo baranezerewe, kuko babonye amabendera yerekana uko ibihugu vyabo biri.

Ishengero rinini ryo mu Kanyosha, ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, ryakira abantu benshi cane, kandi hasi hasanzwe hasize isima, imbere y’aho hari ikibuga kinini bakinirako umupira w'amaboko.

Ishuri ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe rigeretse kabiri, imirongo isize irangi, iyera, kandi imbere hari ikibuga c'umupira w'amaboko; hasize isima ku kibuga.

Ishure ry'isumbuye ryo mu gitaza mu gisigara carumongere rifise uburaro bwiza ariko abanyeshure basanzwe babamwo hari ibitanda bigirekeranye bifise amashuka meza kandi bagiye kuryama bose.

Ikibanza kinini kandi ciza, giteyeko n'ibiti vyinshi kandi bigufi bigufi, birimwo birakura harimwo n’ivy’imyembe, kandi abanyeshuri ntibakunze kuza kuhabona kuko kenshi baba bari mw'ishuri, bariko barakwirikira umwigisha yaheza bagaca bataha.

Uruhande runini rubakishije amatafari imbere y'ishuri hagaze hu munyeshuri umwe, kuko abandi bari mu karuboko ahandi ivyatsi biri mbere vyinshi birebire n'ibindi vy'amashukwe, kandi meza abana bakunda gukinisha iyo batashe.

Igihande kinini kirimwo ikirasi cigiramwo abana bo mu w'icenda hari intebe zikozwe mu biti ikibaho cirabura ku mpome hasize amabara yera hasi naho hasanzwe hasize isima abanyeshuri bahigira nta numwe ahari kuko bagiye mu karuhuko kiminota cumi.

Ishuri ryiza kandi ryiza rihurumbirwa n'abantu beshi mu gisagara ca Bujumbura ryakira abanyeshuri bavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu cubatswe n'amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ku kibuga hasanzwe hari ibendera ryu Burundi rifise ibara ryera risa n'agama n'irisa n'ubururu.

Kw'ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge ryubatswe ku buhinga bwa none, ryigako abanyeshuri kandi isanzwe ryubakishije amatafari, ku madirisha no ku miryango hasize ibara risa n'uburu, imbere hari ikibuga ariko atavyatsi biriko, hirya no hinoho hateye ibiti birebire.

Ishuri ryiza cane, ryubakishikije amatafari kuva hasi gushika hejuru, risanzwe risakaje n'amabati, ariko hasi hasanzwe hasize isima, imbere hari ikibuga abanyeshuri bakinirako gifise n'ibiti binini, kandi birebire bikunda gutanga akayaga keza kw'iryo shuri.

Kw'ishuri rifise amabara menshi kandi atandukanye harimwo imikaratusi miremire ,kandi hirya no hino hari n'imirima y'abanyagihugu n'ibitoki, ibigazi n'ibiraya ,kandi benshi barakunda gukiniraho abanyeshuri.

Ibiti vyiza kandi birebire bifise n'amababi meshi harimwo ivyimyembe n'ivyamavoka n'ibindi hirya hari akabarabara kuzuyemo imisenyi myishi abandi bariko bararengana iruhande y'uruzitiro rw'utwuma rwo kw'ishura ryitiriwe ukwikukira mu Burundi

Ishuri ryo mu kinengeko ryiza cane ryubatswe iruhande y'inzu zakira ingenzi zigeretse kane zifise amabara menshi kandi zisa neza cane imbere yaho hari ikibuga ciza kiriko utwatsi dusa nurwatsi rutoto amazu maremare.

Igiti kinini kandi ciza gifise n'amababi meshi kandi maremare gitanga akayaga kw'ishuri ryitiriwe ukwikukira mu gisigara c'uburundi kandi hirya no hino hari n'amata n'ibindi badandaza kugirango abanyeshuri baze baragura iyo bakeneye ico na kimwe bashaka.

Ishuri rifise imbere hasize isima kandi hari ibiti birebire bitanga akayaga imbere yaryo n'utwatsi dusa n'urwatsi rutoto ku mpome hasize ibara rigomba gusa n'umuhondo abanyeshuri bahiga nikuva muwi ndwi gushika mu w'icenda.

Ishuri ryiza cane rikozwe mu buhinga bwanone mbere risanzwe risize ibara ryirabura handitseko n'ingwa zera intebe abanyeshuri basanzwe bicarako zikozwe mu biti kandi ivyo biti barakunda ku bibatazamwo n'ibindi bifata amabati ku girango ntazoguruke.

Ishure ryiza cane kandi ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru, hirya no hino hari ibiti birebire, harimwo n'ibigazi, imbere y'iryo shure hasanzwe hasize isima ariko barafise n'ikibuga abanyeshure bakinirako umupira w'amaguru.

Abanyeshuri biga mucankuzo mu mwaka wa gatanu, bariko barakora ikibazo benshi muri bo bambaye imyambaro yera n'amajepo yirabura canke amapantaro, kuko hasi ho hasanzwe hasize isima nta munyeshuri n'umwe yicaranye n'uwundi.

Mu kinindo, mu mwaka wa gatanu, mu vy'ubuhinga, n'ubushakashatsi, bariko bariga; ico kirasi, bariko bigiramwo, gisanzwe cubakishije amatafari, ariko hirya no hino, hari ibitambara ku mpome, bikinga izuba; hejuru, amatara ariko araka.

Ikibuga kininiya cane basanzwe bakinirako umupira w'amaguru kiriko ubwatsi busa n'urwatsi rutoto hakikujwe n'ibiti birebire bisa n'ibikuze cane kuko bifise amababi meshi izuba rirarenze kuko amasaha akuze.

Kw' ishuri ryiza cane ryo mucankuzo ,risanzwe ryubatse n'amatafari ahiye ,kuva hasi gushika hejuru, ariko ku madirisha asanzwe asize ibara risa n'ubururu ,imbere hari ikibuga kinini kandi kiriko n'utwatsi dutotahaye.

Kw'ishuri ryisumbuye ry'imyanzirak mu ntara y'amakamba yubaswe neza cyane kandi risidze amabara atandukanye harimo yar yagomba gusa n'umuhondo yagomba gusa n'ayirabura nayandi ku ruhande kandi hari n'ibiti birebere vy'imyenda

Ibiti birebire, bikikuje kw'ibarabara, iruhande y'ishuri ryo mu Ruvumera; risakaje amabati yera, rikikujwe hirya no hino, hari n'ibendera y'Uburundi, ifise amabara yera, ayasa n'urwatsi rutoto, n'ayasa n'agahama; n'inyenyeri zitatu ziri hagati.

Kw'ishuri ryiza cane ryiga ko umwana umwe yiga muvyo gucapa no guhindura amabara, ariko arakora ibiharuro imbere yiwe hari amashugwe menshi kandi maremare, nyamwana yitwa Gakobwa afise umushatsi muremure.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu cankuzo ribakishije amatafari ahiye kubatsi gushyika hejuru ariko imbere risanzwe bisize isima ku magyango no ku midirisha ariko ibyatsi birebire imbere bisa neza cane kandi bitanga kayaga kw'iyo shuri.

Umurima munini harimwo ibigazi kandi ifisi n'amababi menshi kandi maremare, iruhande ibiti vy'amavoka n'imikaratusi hubatse akazu gatoya kubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru gasakaje amabati ku miryango hasize ibara risa n'ubururu.

Kw'ishuri ry'intango ryo mu Kizingwe ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru imbere rifise urubaho rwirabura hasi hasanzwe hasize isima ariko intebe abanyeshuri bicarako zikozwe mu biti ntamunyeshuri n'umwe yasigaye mw'ishuri kuko bagiye mu karuhuko

Kw'shuri ryisumbuye ryinya mu Gerera mu ntara ya Gitega ryubatswe neza cane mu mwaka wa kabiri ikirasi cabo kirimo intebe z'ibiti kandi zitonze ku murongo ntamunyeshuri n'umwe ahari kuko bagiye mu karuhuko.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gitaza ryubakishije amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru imiryango yinjira isize amabara asa n'ubururu ku madirisha hasizeko ibara risa n'ubururu hejuru hari akarongo gasize ibara ryera imbere hari ibiti binini vy'imyembe.

Ishuri ryiza ryo mu cankuzo ryubatswe ku buhinga bwa none kandi risanzwe rifise uburaro kuva muhende guciwamu i cumi na gatatu kirasi kime gisakaje amabati yera ibindi birasi amabati yarasengese imbere yaho hari igiti kinini gifise amababi nicumwembe kandi hari n'amashuwe meza ari ruhande we twatse dusa n'u rwatsi rutoto.

Igice kinini cane gifise imirima myishi kandi y'ibigazi ifise amababi maremare harimwo n'ibitoki iruhande yaho gato hari akazu kubakishije amatafari ahiye gasanzwe gasizeko n'amabara yera.

Turi yo mu kamenge bikiza c' kabiri gigakoamishuri bavabu mihingu yose kompome no ku mirongo ikika n'imanuka hasize ibara ryera hanomwe, ariko arabitahura, kuko no ku miryango hasize ibara risa n'ubururu.

Ikibanza kinini iyo bariko barasenga basengeramwo bamwe muri bo harimwo n'abaza kuhakirira ingwara hari ibitanda bishasheko amashuka kandi biraberewe kuko nta numwe aryamyeho abandi bose batashe

Kabura na karori nabayenshi basazwariga u mwakab umunani bariko arakora ibiharori barabikwiza mu dasobwa zabo umwe muri bo yabaye ikibazo, kuko yarose umwimbu uhagije cane akunda kwambara n'inkofero isa n'uburore.

Kw'ishure ryubakishije amatafari kuva hasi gushika hejuru ku madirisha no ku miryango hasanzwe hasize ibara risa n'ububuru hariko n'ibiyo, hasi hari sima imbere hari kibuga bakinirako umupira w'amaguru hirya no hino hari biti birebire harimo n'ivyamwa.

Ikibuga ciza cane c'umupira w'amaboko isize isimahasi kandi hirya yabo ari amashuri yubakishije amatafari ahiye ibiti birebire vy'imyembe n'imodoka zihagatse kw'ico kibuga hari n'utwatsi dusan'ukwasi rutoto ha ruhande yacu.

Ishuri ryiza cane ryo mu Kamenge, ryigako abanyeshuri biga ivy'ubuhinga n'ubushakashatsi, no gukora amatara; abiga ivyo gukora amatara, bambaye impuzu zifise ibara rigomba gusa n'umuhondo, munsi zifise n'ibara risa n'agahama bafise n'imyitwikiro itandukanye, imbere y'abo hari ivyuma bitanga umuyagankuba.

Ikirasi kinini cubakishije n'amatafari kuva hasi gushika hejuru abanyeshuri basanzwe biga ivyo gukora umurayankuba bariko baraterateranya ivyuma kugirango barabe yuko vyogenda neza bikamera nkunko mwigisha wabo yabibasiguriye.

Abana biga mu w'icenda mu gisata c'ubuhinga bariko barasubiramwo ivyo mwigisha wabo yabigishije bambaye umwambaro w'ishuri ufise ibara rigomba gusa n'agahama kandi abigisha babo bahagaze imbere, iryo shuri ryubakishije amatafari ahiye hasi hasanzwe ho hasize isima.

Abanyeshuri basanzwe biga kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisata c'ubuhinga mu kigo co mu kiriri kandi bambaye umwambaro werekana ko bariko baritegurira ivyo kubaka impuzu zigomba kugira ibara risa n'umuhondo kandi zifise n'ivyandiko mu mugongo beshi muribo n'abahungu.

ikirasi kinini kandi kigeretse kabiri gisize n'amabara yera cubakishije amatafari, ni kuri kaminuza nkuru yitiriwe umuco mu gisagara ca Bujumbura, imbere hari aho basanzwe bahagarika imiduga abahungu n'abakobwa harimo n'abandi baje kw,ishure.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyubuhinga n'ubushakashatsi bambaye umambaro usa n'ubururu kandi hirya yaho hari inzu nziza kandi zisize amabara yirabura n'ayandi yera hejuru isakaje amabati kandi beshi barakunda ku vugana.

Kirasi kinini ikigiramwo abanyeshuri harimo intebe zikozwe mubiti, kandi hasi hasanzwe hasize isima ku mpande no ku wehande hasize amabara yera abanyeshuri barakunda gutamba bayiko barafuza indirimbo sikirundi umwigisha wabo akabakomera mashi.

Ishure ryiza kandi ryinshi rifise n'abanyeshure barebare bigamwo amahungu n'abakobwa benshi mure bafise za mudasobwa nka bose zirera kandi bariko barakura ikibazo bakoreshese za mudasobwa zabo nta numwe avugisha n'uwundi.

Kirasi ikinini, kandi ciza gifise n'amabara menshi atandukanye utwatsi dusa n'urwatsi rutoto amashurwe n'ibindi vyinshi abanyeshuri bakunda gukwikirana kugira ngo barare yuko vyogenda neza nk'uko umwigisha wabo yabibasiguriye mu cirwa biza.

Aho umurongozi mukuru w'ishure ryisumbuye ryo kumusaga asanzwe akorera harimwo isanamu y,umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye, imeza yicarako iriko ibitambara vyera n,impapuro, kandi mudasobwa y'iwe isanzwe izimije ifise n'ibara rigomba gusa ni ryera.

Ikirasi kinini kandi ciza, cigamwo abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda, gisakaje amabati, iruhande imbere hari amashurwe meza kandi atotahaye, utwatsi dusa n'urwatsi rutoto, hari n’ayandi afise ibara risa n'agahama, kuko ari meza.

Kw'ishure nderabigisha ryo mu Kamenge, risa neza cane risize amabara yera, hirya no hino hari ibiti birebebire bitanga akayaga, n'ivy'imyembe n'ivy'amavoka, kandi imbere hari amashurwe meza n'utwasi dusa n'urwatsi rutoto, abanyeshuri bahiga ni kuva mu wambere gushika mu wa gatatu.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyubuhinga n'ubushakashatsi kuri kaminuza nkuru yu Burundi mu gisata co ku Mutanga bafise za mudasobwa kandi zose zisa nkaho zakije ariko bagiye mu karuhuko abariko bara zikoresha baca bagaruka bahita bakora ikibazo kuko zisanzwe ziri ku ntebe zikozwe mu biti.

Ishuri ryiza cane ryubakishije amatafari imbere yaho hari ubutwatsi dusa n'urwatsi rutoto amashurwe meza kandi mare mare arimwo nayasa nagahama ibiti vyinshi bifise amababi menshi kandi mare mare bitanga akayaga kandi keza.

Ikirasi kinini kandi ciza, kirimwo n'intebe nyinshi kandi ndende, gikozwe mu buhinga bwa none, ku mpome hasanzwe hasize amabara agomba gusa n'umuhondo; bamwe bariko bariga kandi bariko barakwirikira neza cane, abandi bariko barandika.

Kw'ishuri ryisumbuye ryo mu Gitaza mu gisagara ca Bujumbura isanzwe ryubatswe mu buhinga bwa none kandi hari za mudasobwa nyishi kuko abanyeshuri bahiga biga ivyubushakashatsi no gutuma tumanako Kabura niwe ariko arakoresha mudasobwa yiwe

Abanyeshuri benshi kandi bari mu ruhande rumwe, basa n'abatamariwe, iruhande y'aho hari amatara ariko araka, n'umuriro mwinshi uriko uraduga, kuko bariko baraturira ibintu vy'ibikoresho nk'ibipapuro n'ibindi bitabo vyataye agaciro.

Gakobwa n'umunganga asanzwe avura ku bitaro bikuru vy'ingozi ariko arapima umuti ashobora gutera umurwayi arwaye malariya nawe Gakobwa we yambaye ikanzu ikozwe mw'ibara ryera munsi yambara agapira kirabura.

Ikibuga c'umupira w'amaguru gifiseho utwatsi dusa neza n'urwatsi rutoto gikikujwe n'ibindi biti harimwo ivyamavoka n'ivyimyembe hirya no hino hari isima yubatse kwiryo shuri risa naho ririko rirasaza ariko amahere batanga atari meshi.

Abanyeshuri basanzwe biga ivyo gusudira n'ugukata ibindi vyuma, hamwe n'umwigisha wabo Kabura, asanzwe asobetse ishati yambaye n'ipantaro, ariko arabwira Gakobwa ko ivyo yakoze yabikoze neza, abandi banyeshuri basanzwe bambaye umwambaro w'ibisarubete.

Mu kinama mu kirasi kinini cigiramwo abana bo muwi cenda imeza ikozwe mu biti umwigisha ashira ko ibikoresho vyiwe nk'ibitabo n'ibindi isa neza kandi ihagaze ku maguru ane, hirya yaho hariyo yicarako kandi ku mpome hasize amabara yera.

kw'ishuri ry'isumuye yitiriwe Umuco mu gisagara ca Bujumbura mu Kinindo ryubatswe neza cane ikirasi kinini ku mpome gisize amabara yera abanyeshuri bariko bariga kandi bambaye impunzu zifise n'amabara meshi kandi atandukanye umwigisha wabo ariko arabasigurira.

Abakinyi bakina umupira w'amaboko wo ku Mutanga bambaye n'impuzu zitandukanye zisa n'agahama n'izera bariko barakinira ku kibuga hasi hasanzwe hasize isima beshi barangamije hejuru kuko batereye umupira mu kirere hirya yabo hari inyubako abanyeshuri basanzwe bigiramwo.

Ishuri ryiza kandi rirerire, ryubatswe neza kandi risize n'amabara ku mpome, hasi hasanzwe hasize isima isa n'agahama; umuryango usanzwe uriko igiharuro mirongo itanu na gatanu n'urudome E, uriko ibara risa n'ubururu, kandi abanyeshuri nta n'umwe arinjira, harugaye.

Ku ishure ryigisha ko abigisha baminuje kuri kaminuza nkuru yo muri Congo kandi risanzwe rifise ibirasi bigeretse ico munsi nico hejuru risize n'amabara meza cane imbere yaho hari ikibuga bakinira ko umupira w'amaboko n'ivyatsi biteye iruhande y'amashugwe.

Ishuri ryiza kandi rinini rikozwe mu buhinga bwa kijambere risanzwe risize hasi ibara risa n'urwatsi rutoto ku mpome hasize amabara yera hirya no hino hari ibiti birebire harimwo n'ibigazi kandi vyishi bisa neza abakinyi b'umupira w'amaguru barakunda ku haza.

Ikibanza kinini kandi ciza kirimwo n'intebe zitandukanye zipanze ku murongo harimwo n'izibiti imbere hari ikibaho cirabura bigiramwo abanyeshuri biga mu umwaka w'icumi na kabiri mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi ku mpome hasanzwe hasize amabara yera.

Ishuri ry'ubuhinga kaminuza y'ingozi isanzwe yigisha abanyeshuri bavuye mu bihugu bitandukanye yakira n'abandi bigaye ivyo ikiganga nukuko ifiseho buhinga bukomeye, kandi bwiza ivizi n'amabara asa n'ubururu na yandi yera.

Abanyeshuri biga kw'ishuri ryitiwe umuco mu gisagara ca Bujumbura bariko barakora ikibazo bambaye impuzu zera abandi nabo n'amapantaro yirabura canke amajipo kuko bicaye ku ntebe z'ibiti bariko barandikirako zisa neza.

Abanyeshure basanzwe biga ivy'ubuganga nivyo guterateranya amakuru bambaye impuzu zera n'imyitwikiro benshi muribo bahejeje gufungura kuko bariko baregeranya ivyasigaye kandi baranezeriwe cane kuko atanumwe atahaze.

Ishuri ryiza kandi ryiza cane ryigamwo abanyeshuri bambaye umwambaro w'ishuri wera, umwigisha wabo na we ariko arabasigurira neza icigwa kivuga ku biharuro n'ivyubuhinga, imbere mw'ishuri hasize amabara yera ku mpome, hasi n'aho har'isima.

Kuri kaminuza nkuru yo mu Kinindo yitwa Umuco igeretse incuro zitatu isize amabara yera ku mpome isanzwe yubakishije amatafari n'uruzitiro rwayo rwubakishije amatafari imbere hari ikibuga kinini bahagarikako imodoka.

Abanyeshuri basanzwe biga kw'ishuri ry'isumbuye ryo mu Ruvumera mu gisaga ca Bujumbura bicaye ku ntebe zibiti kandi umwigisha wabo w'umugore ariko arabasobanurira neza uko ivyirwa bigiye kugenda ryubakishije amatafari kuva gushika hejuru ku kibaho hasize ibara ryirabura.

Aho basanzwe higira abanyeshuri, bavuye mu ntara zitandukanye z'Uburundi, harimwo abahungu n'abakobwa, kandi abasanzwe bahiga, bakunda gusanga umwigisha wabo yamaze kubashikira; intebe bicarako zikozwe mu biti, kandi umuryango usanzwe wuguruye.

Ikibuga ciza kandi kirekire, gifise n'aho basanzwe batera amashurwe kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kamenge, risanzwe rifise aho baca bariko baranyagirwa, kugira ngo imvura ntibanyagire; hasi hasanzwe hasize isima, ariko ku mpome hariko amatafari n'amabuye.

Kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu kigo co kumutanga mu gisagara ca bujumbura abigisha bane bahagaze imbere y'ishure bubakishijwe amatafari ahiye kuva hasi gushika hejuru ntanumwe yambaye impuzu zisa n'ubundi kuko umwe yambaye izirabura uwundi izifise amabara uwundi ishati yera kandi bahagaze neza.

Kw'ishuri ry'intango ryo kumusaga ahasanzwe hari ubwogero bw'abanyeshuri hari aho bugororera amazi kugira ngo bakarabe hasi hasanzwe hasize isima uruhande rumwe hejuru ku murongo hasize ibara risa n'agahama handi n'ibara ryera.

Abanyeshure biga kuri kaminuza nkuru y'ingozi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi bari mw'ishure bariko bariga ku ntebe bafise za mudasobwa kandi ziriko ziraka hariho abafise n'impuzu zisa n'agahama bambaye hejuru amatara ariko araka.

Kwishuri ry'isumbuye yo mu kinindo yitwa Umuco abana bigamwo wa kabiri mu gisata cubuhinga n'ubushakashatsi bariko bariga benshi muri bo baricaye . Kagabo we ariko arabasigurira.

Kw'ishuri ryiza cane, kandi ribereye icisho risa neza rigororotse rifise amabara atandukanyi hari muntu yesanagahama bakumomehe ubakishije amatafari mbere yaho hari imidugayj'ugutora abanyeshuri baho hari na gati keza, kandi karekare.

Abanyeshuri basanzwe biga umwuga wo gusudira mu Rutovu Gahungu na Kagabo bambaye ibisarubete mu mutwe bafise amarori wikingiza mu ntoki bambaye amashesheti abafasha gukinga neza kandi bariko barakora ibiti n'ivyuma.

Gahungu n'umunyeshure yiga ivy'ubuhinga mu gucapa no mu kusudira, yambaye ikintu kimukingira mu mutwe n'igisarubete gisa n'ivu kuntoke yambaye amashesheti y'intoki yera afite nibara risa nagahama kuko afise icuma mu ntoke.

ishuri rinini ryo mu Cankuzo ryubatswe n'amatafari kuva hasi gushika hejuru, ariko risanzwe risize imisenyi ku npome urwandiko rumanitse ku gipapuro k'ininiya cera gifise ibiharuro bitandukanye ryerekana uko ishuri rimeze n'igihe ryatangura.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'Uburundi harimwo abahungu n'abakobwa bambaye impuzu zitandukanye harimwo abambaye izera zifise amabara atandukanye harimwo n'izisa n'agahama bicaye ku ntebe z'ibiti bariko bariga icigwa c'ibiharuro.

Ishuri rinini ryo mu cankuzo risa niza cyane kandi rifise ibikoresho byishi kandi byiza abanyeshuri basanzebakora mu kuvuza indirimbo mbere yaboha bitbo bitandukanye n'ibyuma bihindagura amajwi byinshi kandi birebire.

Abanyeshuri biza, kandi bambaye inambaro ishuri isa n'umuroro u mwigisha wabo yambaye ishati yera, kandi asobetse, ariko ayasigurira agahungu uko abwuzwe gukata icuma akoresheje akabikatu.

Imbere y'ishure ry'intango ryo mu Kizingwe, mu ntara ya Bubanza risa neza cane ariko hariho ako badandarizamwo gasanzwe kugaye, imbere y'aho gafise utwuma dusize ibara ryera, ariko iruhande hari utubuye duto duto tugize iruhande.

Imbere mu mwaka w'icenda hari ikibaho cirabura mw'ishuri abanyeshuri nabo bariko bariga bicaye ku ntebe z'inyegamo zifise ibara ryirabura hasi naho hasize ibara risa n'agahama hejuru hari amabara yera n'ayagomba gusa ku ruhande n'ayandi asa n'umuhondo.

Ikirasi kinini co mu Cankuzo basanzwe bakoreramwo amanama n'abanyeshuri benshi iyo baza kuronka impamyabushobozi zabo niho bakorera, benshi muri bo bambaye impuzu zirabura ariko intebe bicayemwo zifise ibara ryirabura n'irisa n'agahama, hasi hasanzwe hasize isima.

Abanyeshuri biga kuri kaminuza nkuru y'uburundi mu gisata c'ubuhinga n'ubushakashatsi biri mu ishuri bariko barakuriikira umwigisha wabo kuko ariko abigisha kirwa c'ubuhinga bambaye impuzu zitandukanye kandi bicaye no ku ntebe zikozwemo ibiti.

Ikibanza kinini cane kiri ko nivyo basonerako impuzu, kandi hasi hasanzwe hasa neza hejuru amatara araka hari imeza nziza zirezire zifise n'ivyuma musi zihagarara ko abana baho barakunda kwandikirako.

Abanyeshuri biga muw'icenda bariko barakwirikira umwigisha wabo kuko bambaye n'umwambaro wera n'impuzu zindi. Hasi naho hasize isima, inyuma n'imbere hari kibaho cirabura, no ku madirisha hariko ibiyo.

Kw'ishuri igisi cane ry'umucankuzo tyobatswe ku buhinga bwa none, ariko bisagwa irufise ubuhinga bwa none bwa kira neza abanyeshuri kugira ngo ntibazimire iyo baje bavuye mu ntara zitandukanye zo igihugu c'uburundi.

Mu nzu yo kwa karori awa basanzwe bakira abashitsi hari intebe nziza cyane zifise ibara kandi imunsu hasize n'amabara yera hamanitse n'amasanamu atandukanye kandi imiryango yaho isa neza.

Iruhande y'ishure hari amazu menshi kandi maremare, hirya no hino ari ibiti vyinshi kandi vyiza, ariko aho abanyeshure bogera hasize amabara yera, aho basanzwe bigira naho, hariho n'amabara ku ruhande ariko meza.

Ishuri ryiza cane ryubatswe ku buhinga bwa none, ryakira abanyeshuri benshi kuko rigeretse kane ,rifise amabara atandukanye hamwe muri yo harimwo ayera, imbere hari kibuga bakinirako umupira w'amaboko.

Abanyeshuri biga bibamucarama mu gisata c'ubuhinga kw'i kaminuza nkuru y'uburundi bariko barakurikirana umwigisha wabo uw'umuzungu, ariko barabasigurira uko ubushakashatsi bwatanguye mu gihugu c'ubuhindi, ariko babahungu bariko baramuhaririza abakobwa bobo bariko barabitahura.

Kuri kaminuza nkuru, yitwa Umuco, mu Kinindo, abanyeshuri, biga mu mwaka wa kabiri, bari mu kirasi citwa B; kuko gisize n'amabara yera, kandi intebe ziri mw'ishuri, zikozwe mu biti; benshi muri bo, baricaye, umwigisha wabo, ariko arabasigurira, ibiharuro.

Umuhungu witwa carori n'umuhinga mu bushakashatsi mu gukora neza ibijanye n'umuyagankuba, afise za mudasobwa akoresha mu gupima ko bimeze neza imbere yiwe zirahari kandi hari n'intsinga zitandukanye n'utwuma akoresha mu gupima.